Ji'oogiraafii fi seenaa: Ji'oogiraafiin waa'ee teessuma lafa qo'ata. Ol ka'aiinsa lafaa, qaama bishaanii, qaama lafaa kan qo'atu yoo ta'u, seenaan immoo ta'iilee baroota darban keessa ta'an bifa saayinsaawaa ta'een kan qo'atudha.